Zvinodakadza yaambo zvirikuita hurumende kubandikore zvedzidzo. Irikupa zvivhiti-vhiti kuzvikora zveshe kubvira pazvikora zvepashi. Madanho eshe kubvira repashi kusvikira repamusoro vanokwanisa kushandisa zvivhiti-vhiti.

Zvidzidzo zvinoitirwa vana vadodori vasati vakwanisa kuenda kudanho rekutanga zvidzidzo zvakakosha zvekuti vana avanzerereki mukanyi asi vanoenda kofundiswa kugara nekutamba nekuyemba.

.Tibonga vantu veshe varikudetsera hurumende nokuaka zvikora zvokuti vana vakwanise kufunda vakasununduka kwavanoda kana kwavanoona kuti ndiko kunoenderana nehomwe dzavo.

Vantu vese vanokurudzirwa kuendesa vana vavo kuzvikora. Vasagara nevana vachivasiya veinzerereka muntaraunda nguwa dzechikora. Munthu weshe une kodzero yekufunda kunyazi haana mari.

Nyika yedu ndiyo ino onekwa muno muafrica iri pamusoro soro pakuva ine vanhu vanogona kuverenga nekunyora tinobonga vanoenda kuzvidzidzo zvepashi ndiko kuno dzidziswa izvozvo.

Zvidzidzo zvepashi zvinofundiswa vana vachiona pazvidziro zvinenge zvanyorwa nemudzidzisi. Vana vanofunda pazvidzidzo zvepashi vanofunda ngekuona nekuzwa.

Vana vanofunda kuzvikora zvepashi vanokurudzirwa kuti kana veinde kuchikora vaende vainezvakakwana kuitira kuti vafunde zvakanaka.

Zvikora zvepashi, zvovandudzwawo vana vokwanisa kufunda veyiningira pazvivhiti-vhiti asi tsika yekuti vanyorere mumabhuku ayisati yapera, ngatiendese vana vedu vane zvakakwana kuchikora vafunde.

Zvikora zvedu zvepashi zvinokurudzirwawo kufundiswa ngevantu vanenge vakafundira mabasa avo, vakabvawo kuzvikora zvepadera dera kuti vape ruzivo runenge rwakanaka rwakadzama kuti vana vaenderere mberi nedzidzo.

Kunatsurudzwa kwezvifundo zvepashi, kwekuti kuwanikwewo madanha mairi epashi-pashi, ekunasiridza mwana asati aenda mudanho rekutanga, kuri kuita kuti dzidzo ivandudzike zvakanaka.

Kune zvikoro zvepashi zvinodetsera mwana nemwana unenge auya kuzofundapo. Vamweni vanenge varinherera vanopinzwawo muzvikamu zvakasiyana-siyana zvinovadetsera nekubhadhara chikora nemabhuku ekunyorera.

Zvinodakadza yambo kuti zvikora zvawanda mazuvaano vana avachahambi mimango dzakakura veiyenda kuzvikora zvaizopa kuti vamweni vagare mikanyi.

Zvikora zvinofundisa fundo yepashi zvinokurudzirwawo kuva nedawu yekuti vana vakaendeyo vanenge vakasununguka veyikwanisa kutamba vasinga kuwadzani.

Vana vano dzidza pa zvidzidzo zvepashi va wandudzi rwawo dzidzo yavo vakuto kwanisawo kudzidza nezve magariro ne nyika yedu uye veyi dzidza veitoona zviro zvimweni vei nasira.

Tinokurudzirwa kuva vantu vanofarira kuti nyika yavo ibudirire. Ntaraunda ine vana vakafunda, intaraunda ine nzenza nembavha shomani.

Vana vanofunda fundo dzepashi vanosisewo kuenda vanezvakakwana kuchikora muntu weshe anekodzero yekuti mwana wake aende kuchikora vasina mare ngavanotaurirana nevakuru vechikora

Zvikora zvepashi zvinowanikwa zvichiwanikwa peshe peshe vana veifunda veiningira pazvidziro zvinenge zvakanyorwa ngemudzidzisi kuti vakwanise kuerenga kuti vagoenderere mberi nechikora.

Zvikora zvepashi zvinosisa kugadzira ndau yacho ngekuti zvine vana vadodori bukuta arizi kunaka kumwana mudodori vantu ngava vake zvepashi zvakanaka.

Tine vandu vanofundiswa pazvidanho zvepokutanga vana avavo vanange vachiri vadodori vanosisa kubatwa zvakanaka nekuvachengetedza nekuti vanokwanisa kurashika vari pachikora.

Kune vana vedu vanoenda kuzvikoro zvepashi ngativakurudzirei vashande nesimba uye vazive kuti ndipo pane hwaro hweupenyu hwavo apapo vakasakuumba apapo apana kwavanokwanisa kuenda.

Ngatikurudziranei sendaraunda kuendesa vana vedu kuzvikoro ariyo masangano akadziemerera ega anodetsera vanoshaya pakuvapa maunifomu nekuvabhadharira zvikora uye nekuvape zvekushandisa kuzvikora.

Vana vanofunda kuzvikoro zvepashi. Hurumende ine donzvo rekuti mwana afanirwi kuhamba mumango wakakura saka vantu ngavadetsere ngekuvaka zvikoro muntaraunda mwavanogara.

Vanhu vanodzidza kuzvikora zvepadera-dera nezvikora zvepashi vanokurudzirwawo kuti vange vane mabhuku nezvekushandisa zvakakwana kuti zvidzidzo zvavo vazozvipasa zvakanaka.

Zvidzidzo zvedu zvepadera nezvepadera-dera zvofundisa vana mabasa enyara, izvo zvinopa kuti muntu asazopepesheka abva kuchikoro ngekuti mabasa aachawanikwi.

Dzidzo yepamusoro neyepadera-dera yakavandudzwawo kuti vana vakwanise kuita zvifundo zvemaoko kuitira kuti vakwanise kuzobvepo pazvidzidzo zvavo vaakugona kuita mabasa avo pachezvavo.

Zvikora zvedu zvepadera nezvepashi zvirikuoneka zveifundisa vana mabasa emaoko. Kuitira kuti pevanopedza mafundo avo vasazonopepesheka ngenyika veitsvaka mishando yava kunesa.

Tinokurudzirwa kuti vana vedu vaendewo kuzvidzidzo zvepadera nezvepadera-dera vane zvivhiti-vhiti zvavo kana kuti zvikoro zvitenge zvivhiti-vhiti zvinokwanira mwana weshe anenge aripo kuti ashandise.

Zviro zvakanaka yaamhoo, zvavakuitwa mudzidzo yepadera kuti mwana unotofunda eitonasira zvemagetsi kana kunasira motokari aripo pachikoro.

Zvikora zvedu zvepashi nezve padera, zvofundisawo vana mabasa emaoko ekuti vabveyo vasazo pepesheka nekunzerereka veiti mabasa akuna. Munthu akabva afundiswa zvekunasire qathuya unotozonasira eitengesera vamweni.

Munokuridzirwa kuti kana vana venyu vaenda kuzvifundo zvepadera nezvepadera dera tivapewo zvekushandisa zvakakwana kuitira kuti vafunde vazokwanisa kukunda muzvidzidzo zvavo.

Tinokuridzirawo muntu weshe kuti ave anodetsereka panyaya yefundo .Vana ngavaende kunofunda zvikora zvepadera -dera zvifundo zvavanenge veishuwira .

Tinowona vana vedu, vanenge vanoyita zvifundo zvepadera nezvepadera, veyidakarira dzimweni michina dzavanosangana nadzo, kuzvikora zvinoyita kuti vafunde vakasununduka.

Zvikora zvepadera nezvepadera-dera zvinewo vanawo vanenge vakunda pazvidzidzo zvepashi, voenderera mberi kuti vavake hwaro hweupenyu hwavo hwakanaka.

Zvikora zvepadera nezvepadera-dera zvinofundisawo vana vakapfeka zvekudziirira. Nekuti mazuvano kune hutenda hunofamba nedutu. Vana ngavaende kuzvikora vakazvidzivirira mhino dzavo ngemuromo.

Vari kuzvidzidzo zvepadera-dera vanofundira vechishandisa michina iri kuvandudzwawo, kuti iite seyekubanze kwenyika, kuti azoenzana neuya unenge akaenda kofunda kubanze.

Zvikora zvepadera nezvepadera dera fundo yacho yonakidzire pakuti mwana akaendeyo inondofundira basa remaoko raanokwanisa kuzobve iyoyo olinda mundaraunda ototanga kupa amweni mushando.

Zvikora zvepadera nezvepadera zvofundisa vana mabasa emaoko yakafanana nekunasira mota dzinenge dzafa kuti vazokwanisawokuvhura magaraji avo kana vapedza zvikora.

Tinokurudzirwa kuti vana chiremba vedu, vapotewo veienda kuzvikora zvepashi nezvepadera, vachipawo vana vanoita mabasa emaoko, ruzivo rwekuti vakakuvara vakasire kudzirapa.

Dzidzo dzevana vepakati dziri kuvandudzikawo veidzidzisa vana mabasa emaoko kuti kana vanga vobva pachikoro vawanewo zvekuita vasanzerereka nenyika.

Tine vana vanotiza chikora kana vapedza zvidzidzo zvepashi, veiti takundikana mumabook, ngavadetserwe vaudzwe kuti zvikora zvepadera zvavakudziidzisa wo zvidzidzo zvemaoko.

Zvikora zvedu zvepakati zvowanikawo muntaraunda inogara veruzhinji, hurumende inoramba yeitidetseredza kuti zvikora zviwande nekuti vana vari kuenda kuzvikora vakawandawo.

Kutiwo dai zvikora zvepadera zvaiwanikwa zviri zvishomani uye zviri kure kure nekunogara vantu kunyañya nyanya vaya vaigara mumabuya zvaikonzeresa kuti vamweni varambe kuendera mberi nedzidzo.

Tinokurudzirwawo vana vasagumire chikoro panjira, veyida kurumba kunoroorwa , kana kuroora, kana kurumba kunotsvaka basa panze kwenyika kwakafanana nekuenda kuJoni.

Zvikora zvedu zvepakati zvinofundisawo zveinyora pachidziro. Izvo zviro zvasarira, kwakudawo zvivhiti-vhiti zvinenge zveishandisa magetsi zveitaridza pachidziro.

Kunzerereka kunoita vamweni vana vabva pafundo yepashi veiti vakundikana hakudiwi. Mwana ngakurudzirwe kuenderera mberi nechikora nekuti zviriko zvifundo zvinoita mabasa enyara.

Zvifundo zvepadera, zvikora izvozvo zvinofanirwa kuvakwa muberere redzimba dzevanthu kuitira kuti vana vasahamba mimango yakakura kana kupinda nemuzvishango.

Zvidzidzo zvedu zvepadera zvinova izvo zvepakati ndiyo hwaro inonge yakunasirirwa mwana kuti atsvake mushando waangada kuzoita odzidza fundo ichienderana neizvozvo.

Zvikora zvedu zvepadera zvinowana zvichivandudzwa zveiita kuti vana vafundewo nezvemabasa emaoko, uye kutototi vatobva apapo vasina kuzobudirira kuenda dera-dera vange vatova nezvekuitawo.

Zvikora zvedu zvemumadhorobha zvinowanika zvine zvipambureki zvakanaka zvakanyorwa zvakajeka zvinoonekwa nemuntu weshe anenge ari mupato eihamba. Zvipambureki zvakanakire kuti muntu haarashiki.

Tinokurudzirwawo kuuti tiendese vana vedu kuzvikora zvinoakwa ngemachechi zvinodetseredza mukati meupenyu hwemwana ngekuti aende kuchikora chinechechi kuti anenge eitofundawo magariro nekunamata Musikaanthu.

Tinobonga hurumende yakavandudza njira yekuvakwa kwezvikora zvikora zvawanda uye vana avachahambi mimango iri kure veienda kuchikora chiri muntaraunda mwavo.

Zvidzidzo zvepa dera dera zvino tombo unganidza vana zveiva kwezva zveizova bhuyira nezve utano kuti vave vana vanenge vaka chengetedzeka vasazenge vorwara ivo vasvika pa danho reku shanda.

Zvino kurudzirwa kuti vana vedu vachinge va endawo ku zvikorako vano taridzawo zvavano kwanisa zvingava zvipo zveku tamba mitambo ye nhabvu kana kurumba.

Tinokurudzirwa kuti tive vantu vanodakarira fundo. Vana ngavaendeswe kuzvikora kunyazi vakorera pazvikora zvepashi, zvepadera vanokwanisa kutsvagawo zveuviri zvekuita zvemaoko.

Tinokurudzirwawo kuti tiendese vana kuzvidzidzo zvepamberi nekuti vane vamweni pekutogumira panjira vototiza vachienda Joni.

Zvikora zvepaderadera izvo zvinoendwawo newanoda kuita madhokoteya vanotowanikwawo veito hloya zvavano hloya vari pachikora vachishandisa michina yechizvino zvino.

Tinokurudzirwa kuendesa vana vedu kuzvikora, tivakurudzire varambe veishanda nesimba vakunde muzvidzidzo zvavo, vagokwanisa kuenda kuzvikora zvepadera-dera, kwavanonofundiswa mabasa avanenge vachada kuzoita.

Zvikora zvepadera dera zvaka zoonawo kuti kune vana vanobva kuretu, sakei vanoda kunge vaka chengetedzwawo pachikorapo vavaku kwanisa kugarirepo mudzimba dzavakavakirwa.

Kuzvikoro zvepadera kunofundiswa vanawo ngezve saenzi kuti vana vakwanise kunasira zvimweni zviro, kana kunasira mapilizi nemitombo yechiyungu, kana kutora mashakani otogadzirawo mapilizi echingezi.

Vanodzidza zvifundo zvepadera dera vanodawo muchina yekushandisa yechizvino zvino kuti vakwanise kubudisa basa ravo raanenge vanyora kuti rive pamaphepha kana vashandisa zvivhiti vhiti zvavo.

Muziso kudakarire kuendesa vana vedu kuzvikora zvepadera dera , ngatisatya kuti zvikora zvacho unizondogara pari , zviriyo zvakanasirwa pekuti vanokwanose kutogara veiwana mvura yakachena .

Zvikora zvedu zvepadera-dera zvovanika zvirivo mumadhorobha madodori. Ngekuti hurumende yakati masandgano akazvimirira ega nemachechi ngapindire avakevo zvikora izvi.

Zvidzidzo zvepadera zvo wanikwawo zvichipa vana pekugara kana veibva ku ndau dziri kuretu vana ava vanosisa kuva vana vane tsika nekuti ikweyo akuna munhu unoti svaa umweni.

Tinokurudzirwa kuti tiendese vana vedu kuzvikora zvepadera dera. Ngatishandei nesimba kuti tiunganidze mare inodiwa iyoyo kuti mwana wedu ave neupenyu hwakanaka mangwana.

Tinobonga vezvebazi redzidzo rinoramba reivandudza dzidzo dzepadera-dera ,kuti vana kana voofunda, vafanane nevanofunda kubanze kwenyika. Vasava vanenge vakasarira.

Hurumende yakazviona zvakasisirawo kuti idetserwe mukuvaka zvikora zvepaderadera ikakurudzirawo kuti ngakuvakwe mhatso kuti vana vanobva kuretu vange vakachengetedzeka pachikorapo.

Tinokurudzirwa kuva vantu vanodakarira kuendesa vana kuzvikora teizovapawo shungu kuti vafunde vaende kuzvikora zvepadera dera eiinofundira zvemabasa avanoda kuzoita.

Tinokurudzirwa kuti tiendese vana vedu kuzvikora zvepadera dera vana vari kuzvikoro zvepashi ngavakurudzirwe kufunda ngesimba kuitira kuti vaburire muzvidzidzo zvinozovaendesa kuzvidzidzo zvepadera dera.

zvikora zvedera dera zvovandzikawo uye zvowanda ngekuti vamachechi vakawanda vapindira kuvaka zvikora zvakadaro veidetseredza dzidzo yevana.

Zvikora zvepadera dera, zvowonekwa zviri zvikora zvakanaka maningi kuti mwana ayende kana achinge abudirira mubvunzo dzake dzepashi. Ayende kunofundira basa rake ranoda.

Zvikora zvepadera zvovandudzwawo zvovawoko zvikora zvinofundisa vantu vanenjere dzakapinza mukati menyika yedu kudhayako taizwa kuti vaiyenda kunofunda kubanze kwenyika.

Tino bonga hurumende inoramba yei vandudza dzidzo ye mwana vantu vonzi kana mwana eyi enda ku chikora chepadera ngaave ari muntu anenge ane zvikwanisiro zvakafanana nechi vhiti vhiti chekuti adzidze eyi kuhunyura.

Zvikora zvedu zvepadera zvakaonekwa zviri kuretu nekunogara veruzhinji. Ngendaa yeizvozvo zvinogadzira mbatso dzekuti vana vanobva kuretu vauye veigarira apapo.

Vanodzidza kuzvikora zvepaderadera vanenge vatori vantu vakatilemukei vakapedza zvidzidzo zvepashi vochobudirira uko kunoendwa nenyadzviye kunoshanda.

Zvikora zvepadera dera zvinokurudzirwa mwana weshe anouya iyoyo auye nechivhiti vhiti chake nekuti zvidzidzo azvichaitwi weinyora mumabhuku , unotonyora wotoisa zvawanyora Kuna muzvina fundo wako zvirimwo muchivhiti vhiti.

Ndopa kutenda neku remeredza hurumende inoti chikora chega chega chepa dera dera kuti chinzi chava ku kwanisa kushanda ngachive ne mbatso inenge ine mabhuku ekuti mudzidzi unoenda eino erenga.

Tinokurudzirwawo sentaraunda kuendawo panenge papedza vana vedu zvidzidzo zvavanenge veyiita, veidzipemberera kuti vapedza danho repadera dera vakuenda munyika koshanda.

Tinokurudzirwa kuendesa vana vedu kuzvikora zvepadera dera, ndombi kunyanya ngadzikurudzirwe dzisada zvekunyanya kukasira kunoroorwa dzisati dzapedza dzidzo dzisati dzava nechekubatika chadzo.

Tinokurudzirwa kuti kana taendesa vana vedu kuzvikora zvepadera, tivapewo zvekushandisa, ngokuti hurumende iri kuita peshe painogona napo, kuvandudza dzidzo yepadera-dera.

Vana ngavaende kundofunda kuzvidzidzo zvepadera dera, nyika ine vantu vakafunda inyika inokasire kubudirira, ntaraunda ine vantu vakafunda intaraunda inokasire kubudirira.

Tinokurudzirwa kuti nyangwe takura teida kuenderera mberi nezvidzidzo zvedu zviripo zvikora zvepaderadera zvirikutora mazera ose chinongodiwa ndechekuti unge wakakunda muzvifundo zvako.